Ngele owayi mositola yontumba ohamu kala muna aantu oyendji, ashike kehe omuntu okulimo nelalakano lye . Yamwe otaya landa pethimbo mpoka , yamwe otaya tala ashike oondando yo yayelekanithe naandhoka dhokoosikola dhilwe opo yavule yahogolole kutya okositola yini taya kalanda.

Oweshi tseya tuu kutya ombanga yotango yopashigwana ota yi vulu okukupa omukuli uuna wiiyadha wa hala okulanda iinima yoye ngaashi oongombe nenge to nyengwa okwiilandela iikulya? Ninga eyindilo lyoye nena lyomukuli manga kuna ethimbo okombanga yaFNB akuke.

Uuna aantu ya mana okulonga momapya oha ya likolamo iilikolomwa yi ili no yi ili ngaashi iilyaalyaaka , iilyawala, oofukwa omakunde, omapoke nayilwe. Uuna nee ye yi kutha mo momapya gawo mono oha ye yi yungula e ta ye yi tula mooshako ndhoka ha ya longitha uuna ta ya ka landitha yi imonene iimaliwa.

Uuna wiiyadha wuli mositola yontumba yangoye awike hokalamo, ohamukala muna aantu oyendji yeli mo nomalalakano gi ili no gi ili, yamwe otaya tala ashike oondando dhiinima yoya tala kutya oondando dhono odhafa ngaa dhokoositola dhimwe nenge pamwe odhalonda unene yo yatale kutya otaya landa mositola moka yeli nenge ota yayi kositola oonkwawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, mbyono hayi hayi longithwa mokukandulapo omikundu dhiili nodhili ngaashi okutunga iipangelo , oosikola, oombelewa dhetu dhepangelo oshowoo okufuta aaniilonga.

Omiti odha simana, oshoka aantu ohaya vulu okuhonga mo iipilangi mbyono hayi longithwa okueta po iipundi oshowo iitaafula. Aantu ohaya nduluka po nduno iipundi mbyoka niitaafula e taye yi landitha kaantu mboka ye yi pumbwa.

Aantu ngele taya yalula iimaliwa ihaya yalula we koonyala, ihe ohaya longitha uushina mboka omo hamu tulwa iimaliwa oyindji okandumba ndele okashina taka yalula. Nomuntu ohendemo ne koonyala nenge talongitha okashina ishewe okakwawo opo atale omwaalu ngele otagu tsu kumwe.

Omatyofa ogo iipundi yopashinanena mbyono hayi longithwa uunene momagumbo gopamuthika gwandoolopa. Iipundi mbino ohayi hongwa/ pangelwa nee kaantu mboka ya ilongela ano yena uunongo woku nduluka po iipundi yatya ngaaka okuza kiiputudhilo yopombanda. Ohaye yi longo ne nelalakano ya landithe yo yi imonene iimaliwa.

Omiti odha simana oshoka ohadhi vulu okutetwa po ndele eta mu hongwa iipilangi. Iipilangi oya simana oshoka ohamu ningwa iipundi osho woo iitaafula. Iinima mbino ohayi vulu okulandithwa ndele aantu eta ya mono iimaliwa.

Omiti odha simana oshoka ohamu vulu okuhongwa iipilangi, mbyono hayi longithwa okunduluka po iinima yomaludhi nomaludhi. Iinima mbyono ongaashi nee, iipundi, iitaafula, oosikopa, nayilwe.

Ngele owayi momagumbo go pamuthika gopandolopa, aantu ihaya kuutumba kiipundi mbika ya longwa moonayilona. Ashike ohaya kuutumba komashofa ngono haga kala ga longwa miipilangi ndele taga hondjelwa naana omafulafula, ngono haga tulwa iilapi ndele taga kala taga monika nawa.

Iimaliwa Iimaliwa oyo oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ano aantu ngele ya hala oku imonene iimaliwa ohaya kongo iilonga ndee taya pewa oondjambi dhawo koshiwike, mesiku nenge komwedhi. Iimaliwa mbyono nee ngele ta yeyi yalula, oha yeyi yalula tango koonyala taa longitha woo okashina ishewe taya endulula mo ya tale ngele omwaalu ota gu tsu kumwe.

Momahala gomangeshefelo ngaashi moositola ohamu kala mwa pakelwa iinima tayi monika nawa oyindji mbyono hayi nana omeho gaalandi opo yeye ya thike piinima mpoka yo ya hogolole kutya otaya landa po yini. Moositola mono ohamu kala nee muna aantu oyendji taya hogolola iinima yawo, yamwe taya tala ashike oondado yo yaka konge iimaliwa.

Moositola odhindji ohamu kala muna uutemba mbono hawu kwathele aantu, opo ya vule oku tula mo iinima yawo uuna taya landa, ano aantu ihaya papata iinima yawo ihe ohaya longitha ashike uutemba mboka, opo ya vule oku humbatela mo iinima yawo uuna taya ka futa pomashina.

Owuna edhiladhilo lyokulanda iimuna yoye nenge lyokulandela iimuna yoye iikulya ndele otonyengwa pashimaliwa, thika pombanga yoFnb opo wuvule okuninga eyindilo lyoye lyomukuli ngoye wuvule okutsikila komesho niimuna yoye.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha momikalo dha yoolokathana. Ongaashi nee okutunga oosikola, iipangelo oshowo oombelewa.

Momasiku sho taga ka kala omulongo gaMaalitsa omvula omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, koskola yOshakati Unam otaku ka kala kuna omagano taga gandjwa oshali kaanasikola mboka haya mono ekwatho lyopashimaliwa okuziilila kehangano lyoNSFAF. Ethimbo, omulongo nayimwe gwongula sigo one yokomatango.

Uuna wiiyadha wahala okuya koshilongo shimwe shiilile, owuna okulundulula iimaliwa yoshilongo shoye, toyi lundululile miimaliwa yoshilongo shoka toyi, opo wuvule okukeyi longitha, oshoka iimaliwa yoye itayi vulu okukalongithwa koshilongo hoka wuuka molwaashoka inayiifa nonando dhina oondando dhayooloka.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yo FNB otayi vulu okuku kwathela wu humithe komeho ongeshefa yoye? Yi talelapo nena nenge wu dhenge kongodhi yo 0612998883.

Opuna aantu mboka yena ontseyo yokunduluka iihongomwa okuziilila miiti, ano ohaa hongo iipilangi ndele taya vulu okweeta po iipundi niitafula shampa, ihe ye eta po iinima yawo mbika ohaa vulu okuyi landitha po kaantu mboka yeyi pumbwa.

Mositola kehe omuna aantu mboka haya longomo, ano haya kala taya opaleke iinima. Taya tala oondando kutya odhili ngaa nawa , yo taya theta iinima ngele oyina ontsi oshowoo ngele kapuna ondando taya tulapo oondando dhiinima opo aalandi yakale taya kongo iinimao nuupu itaaya pula nande omuntu.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yoFNB okulanda ofiliza yoye yokutalaleka iinima yoye kombiliha? Ndjono ya li yi na N$ 8 399, ihe ngashingeyi otayi tyawa ashike koN$ 7 899.

Ngele owayi mehala lyomalandithilo giinima yontumba nda dhini okutumbula mositola yontumba owuna oku adha mo omuntu omuyakuli ngono oye ha yakula aantu mboka taya landa iinima mbyoka. Oha kala nee ta fatulula oondando dhiinima kutya oyi na ooyingapi naambyoka kaayi mo kutya otayi ya mo uunake.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iipumbiwa nenge nditye iilongithimwa yo mookombitha ngaashi omabaki, oombiga oshowo omaketitha goku yenyeka omeya gokolusheno. Iinima mbino ohayi kala nee yapakelwa nawa poolaka hapu kala pwatulwa oondado kutya otayi kotha oingapi.

Muuyuni omuna iilongo oyindji ndjono yina iimaliwa yawo zoka hayilongithwa moshilongo shawo, ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ndjoka hashilongitha iinima oyindji ngaashi okutunga oosikola, iipangelo oshowo okufuta aaniilonga.

Ngele owi iyadha wahala okuza moshilongo sheni toka talela po kiilongo yimwe ouna oku lundulula iimaliwa yoye yoshilongo shoka, wuyi lundululile miimaliwa yoshilongo hoka toyi opo wuvule oku keyi longitha.

Esimano lyomiti, omiti odha simana oshoka oha dhi vulu okutetwapo ndele aantu taya hongomo iipundi oshowo iitafula mbyono hayi longithwa okutenteka iinima. Aantu oha ya kuutumba kiipundi mbyoka ya landa ndele taya kala ya vululukwapo.

Ombaanga yaFNB otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya ngele owiiyadha wa loloka ndele owahala oku longitha nenge wuna shoka wa pumbwa oku ziilila kombanga ndjoka ya dhengela konomola yo 061306081.

Owuli twiiyadha mompumbwe yoshimaliwa shono wahala okulongitha? Wulandele eengombe dhoye iikulya oshowo uunamiti ndee kuna oshimaliwa? thika po mbaanga yo FNB nena wuninge eyindilo lyoye lyomukuli.

Omiti odha simana oshoka ohadhi vulu okutetwa po ndele aantu taya hongo mo iipilangi. Iipilangi mbyono ohayi longithwa nee okupangela iipundi osho woo iitaafula. Uuna ya pangele iinima yawo mbyoka ohaye yi landitha po, taya imonene iimaliwa.

Aaniilonga mbono haya longele moombanga, ngele taya yalula iimaliwa ihaya longitha oonyala. Ano ohaya kutha ashike okapandi kiimaliwa teka tendeke mokashina moka, okashina oko nee haha yalula ko take mupe omwaalu.

Moositola dhiikutu ohamu kala mu na iikutu ya yoolokathana, mu na iizalomwa yuunona, yootate, yoomeme noshowo yaa mboka yopokati. Ohayi kala ya pakelwa nawa, yimwe oya lekwa, opo aalandi ye yi mone nawa nuupu.

Omiti odhili dha simana oshoka ohadhi vulu oku tetwapo ndele aantu taya hongomo iipilangi. Iipilangi oha yeyi longitha nee okupangela iitaafula oshowo iipundi mbyono hayi kalandithwapo ndele aantu taya imonene iimaliwa

Omiti odha simana oshoka ohadhi vulu okutetwapo ndele etamu hongwa iipilangi. Iipilangi ohayi vulu okulongithwa okuhonga iitaafula , iipundi oshowoo oosikopa . Aantu ohaya pangele iitaafula , iipundi noosikopa yavule yalandithe yo yiimonene iimaliwa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yomafo nenge iikukutu. Iimaliwa ngaashi yoshilongo shaCongo oya thanekwa aalumentu ye li ya tatu ya kuutumba. Ondi inekela pamwe edhindhiliko ngaa lya li lya ningwa moshilongo moka. Iimaliwa yimwe oya thanekwa omathano gaaleli yiilongo mbyoka.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yomafo osho wo iikukutu. Iimaliwa ayihe mbyoka ohayi longithwa ashike sha faathana, ongele pamwe oku futa osikola, oku futa oshipangelo , oku landa egumbo nenge pamwe oku landa osheenditho.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha, okutya iikukutu nenge pamwe oyo mafo. Iimaliwa ayihe mbyoka ohayi longithwa okukandula po omikundu dhi ili nodhi ili. Ngaashi okufuta oosikola dhuunona, okufuta iipangelo oshowo okulanda omagumbo niiyenditho.

Omiti odhasimana oshoka ohadhi vulu okutetwa po ndee aantu taya hongo mo iipilangi, iipilangi ohayi longithwa nee oku etapo iipundi oshowo iitaafula mbyono hayi vulu okulongithwa momagumbo oshowo moombelewa.

Omahala ngoka hagalandithwa ohamu kala muna aayakuli mbono haya kwathele aantu mboka taya landa. Ohamu kala ne muna iinima yapakelwa nawa yo tayi tulwa oondando, opo omulandi sho teya, oteya tatala oshoka ondando okuyi wete nale nohafu ashike oshinima she ngele okweshi pumbwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyono hashi longitha miinima oyindji, ongele iimaliwa iikukutu nenge pamwe oyomafo, iimaliwa ayihe mbyono ohayi longithwa iilonga yafaathana ongele pamwe otaya futu aaniilonga yawo yomomagumbo nenge pamwe otaya landa iipumbiwa yawo.

Ngele owayi pomahala ogendji gomalandithilo ohapukala puna omuyakuli ngoka hayakula aantu mboka tayalanda ye teya lombwele wo oondando yiinima mbyoka aantu kayeyi wete nenge inadhi yela nawa.

Aantu oyena omikalo odhindji ndhoka haa longitha opo ya vule okwiimonena iimaliwa. Aantu oyendji ohaya kongo iilonga ndele taya kala taya pewa oondjambi dhawo. Uuna yedhi pewa, ohaya yalula nee iimaliwa yawo nawa, taya topola kutya ingapi taya ka pungula na ingapi taya longitha po.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, na ishewe iimaliwa mbyono ihayi Kala yina ongushu yithike piimaliwa yiilongo iikwawo, ano kehe oshilongo oshina ongushu yoshimaliwa sha sho shi ili.

Moostola moka hamu landithwa iizalomwa, ohamu kala muna iizalomwa ya yooloka muna yuunona yaakuluntu na yilwe. Ohayi kala ne ya lekwa nawa komileko, ya tulwa oondando kutya oyina ohiingapi.

Omiti odha simana oshoka ohadhi vulu oku tetwapo ndele aantu taya hongo mo iipilangi. Iipilangi ohayi vulu wo oku longithwa oku pangela iipundi, iitafula oshowo oosikopa mbyono hayi landithwa.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyono hayi longithwa miinima ya yooloka ngaashi okutunga iipangelo, oosikola, oombelewa oshowo okulanda iiyenditho nomagumbo.

Omiti odha simana oshoka ohadhi vulu okutetwa po ndele tamu hongwa iipilangi, mbyono hayi vulu okulongithwa okunduluka po nenge okweeta po iitaafula, oosikopa oshowo iipundi. Iipundi mbyono niitaafula ayihe ohayi longithwa momagumbo oshowo moombelewa.

Omiti odha simana oshoka aantu ohaya vulu okudhiteta etaya hongomo iipilangi mbyono hayi vulu okulongithwa okundulukapo iitafula, iipundi oshowo oosikopa. Iinima ayihe mbyono hayi ndulukwa ohayo vulu okulandithwa ndele omuntu ta mono iiyemo.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka hayi longitha unene momagumbo gopomuthika gondolopa. Omatyofa ohaga longwa ne kaantu mboka haya kala yena otseyo yoku galonga yeyi ilongela oku za kiipuyudhilo yopombanda.

Momasiku sho gali omilongo mbali nagaheyali gaFebuluali omvula omayovi gaali omilongo mbali nane ombaanga yavenduka okwa li ya gandja oshimaliwa koomuma shoodola dhaNamibia omayovi omathele gatano nomilongo hamano kehangano ndyono lyuudhano womokambamba.

Esimano lyiimeno yoku ninga eyopaleko. Iimeno mbyoka ohayi kunwa kaantu mboka yena otseyo yawo yo kuyi kuna nokuyi sila oshimpwiyu, opo ya vule okuyi landitha kaantu mboka yeyi hokwa, uunene ohayi adhika momagumbo gopamuthika gondolopa.

Iiti oya simana oshoka ohayi vulu oku hongwa iipilangi mbyono hayi longithwa oku kaninga iipundi, iitaafula osho wo oosikopa. Aantu ohaya pangele nee iinima mbyoka opo ya vule oku ka landitha, yo yi imonene iimaliwa.

Uuna waadha aantu taya katalelapo iilonga niilongo taya zi kiilongo ya yoolokathana, ohaya lundulula iimaliwa yoshilongo shawo taye yilundulula miimaliwa yoshilongo sho yuuka opo yavule oku keyi longitha oshoka iimaliwa mbyoka ihayi kala yina ongushu yithike pamwe.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyono hayi kala yomafo nenge iikukutu. Iimaliwa mbyono ohayi vulu okulongithwa okutunga oosikola dhepangelo dhoshilongo shoka, iipangelo, oombelewa noshowo okufuta aaniilonga ayehe mboka taya longele moshilongo moka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho mbyoka hashi longitha miinima yayolokathana ngaashi okutunga iipangelo, oosikola nosho woo oombelewa dhepangelo. Iimaliwa oha yi longithwa woo oku futa aanilonga mboka haya longo iilonga yopawumwene nenge yepangelo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa iikukutu noyo mafo, iimaliwa ayihe mbyoka ohayi vulu okulongithwa opo omuntu a vule oku ikwatha mokukandulapo omikundu dhi ili nodhi ili ngaashi okufuta iipangelo, okufuta oosikola niiyenditho.

Ombaanga yaVenduka otayi adhika miitayi ayihe moshilongo. Tayi adhika moondolopa tadhi landula: mondoolopa ya Tsumeb, mOutapi, oRundu, Opuwo, oGrootfontein, Okahao, Okahandja, oCapricorn, Oshakati shokuuninginino oshowo pOshakati pomahooli goSantorini.

Opuna omawudhano ogendji ngono haga ningwa omathigathano, ongaashi nee uudhano wetanga lyokoompadhi, uudhano wetanga lyokoonyala mbono hawu dhanwa ashike kaakulukadhi osho woo uudhano woku tondokitha okathanguthangu ano okambasikela. Ohapu kala nee puna omahangano ngoka taga yambidhidha uudhano mbuka.

Omatyofa ogo iipundi mboyka hayi longithwa unene momagumbo go pamuthika gwandoolopa. Omatyofa ohaga kutumbwa kaantu kaanegumbo nenge pamwe aayenda yeya megumbo ohaya kutumba ne komatyofa hoka.

Esimano lyomiti Omiti odha simana oshoka aantu ohaya vulu oku honga mo iipilangi mbyoka hayi longithwa wo oku nduluka po iipundi, iitaafula oshowo oosikopa. Aantu ohaya nduluka po iinima mbyoka opo ya vule oku yi landitha, yo yi imonene iimaliwa.

Uuna wa adha aantu yeli moositola ,haantu ayehe haya kala yeendela okulanda ethimbo ndjoka. Opuna mboka haya ende taya tala owala oondando dhiinima mbyoka yina ombiliha ,mbyoka taya vulu okulanda yo yeye yalande nale, po opuna mboka haya thikile owala taya landa.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka hayi longithwa unene momagumbo gopamuthika gwandoolopa. Ohayi longithwa unene momagumbo gaahumi ano aantu mboka ya huma komeho, mboka yena sha. Iipundi mbino ohayi hongwa nee kaantu mboka yi ilongela okuhonga iipundi okuza kiiputudhilo yopombanda nohayeyi landitha opo yi imonene iimaliwa.

Moositola omo ehala moka hamu kala mwapakelwa iinima yili moolaka, yili melandulathano yo oya tulwa nawa oondando, naasho nee omuntu nenge nditye omulandi tayi moositola moka ohayi ndee ta tala oondando dhoka ta elekanitha naadhiya dhokoositola dhimwe, ye ta hogolola nee kutya ota kalanda mositola yini po.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yomafo nenge iikukutu. Iimaliwa yiilongo yimwe ohayi kala ya thaanekwa aaleli yiilongo. Oshiholelwa, oshimaliwa shomathele gaali shaKongo osha thanekwa aantu yena oombike taya longo momapya.

Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyi thile aayakulwa yawo kutya ika leka kokule oku kutha omikuli, na una tokutha omukuli kwashi li paleka kutya omukuli ngono ogo shili nowuna oku gu futa pethimbo nomendelelo.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana, otayi tu tseyithile kutya uuna twiiyadha puna aantu yahala okutu yaka iimaliwa yetu omukalo gokulongitha oongodhi, shilopota meendelelo to dhenge kongodhi 061 299 2222 nonkene kuza mpono otovulu okumona ekwatho lyomeendelelo.

Opuna aantu mboka yena uunongo woku honga iipilangi mono haa vulu okuningamo uusikopa mbono hawu longithwa momagumbo uunene tuu gwopamuthika gwa ndoolopa aantu mboka ohaa longo uupilangi wawo mboka nenge nditye okuhonga uusikopa wawo eta yewu landitha etayi imonene iisimpo.

Moositola ohamu kala muna aantu oyendji ya yooloka. Ohamu kala muna aalandi mo ohamu kala wo aayakuli mboka ha ya yakula aantu mboka ta ya landa. Nongele owa yi mositola oto adha aantu yamwe otaya landa oshoka oyena iimaliwa po opuna nee poompito dhimwe puna aantu taya tala oondando dhiinima yo yaka konge iimaliwa ye ye ya galuke.

Aantu moostola ohaya yimo nomalalakano ogendji ga yoloka. Yamwe ohaya yimo yaka lande iinima yawo, yamwe ohayi ya katale oondando dhiinima kutya odhina iingapi yo yamwe ohaya yi ashike yaka tale kutya iinima mbyoka yili kombiliha.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kunkilile oshigwana shi kale shili uupathi kombinga yiinima yawo mbyoka nenge tutye omauyelele ngoka haya longitha uuna taya nana iimaliwa yawo kombaanga oyo tuu ndjika. Uuna wiiyadha omuntu teku pula wu gandje omauyelele goye ngoka ho longitha dhenga mbala kongodhi yonola hamano yimwe mbali omugoyi omugoyi oyimwe ombali noonola yeli yaali opo wu lopote uudhigu mbuka.

Ombanga yaVenduka oyili tayi gandja olupandu kaasindani yawo mboka yeli ya tano Nadine Frizt, Junine Kortze, Angie September, Chima Mariane na Liz Tashiya.

Aantu mboka yena omaunongo gokundulukapo iinima ohaya vulu okundulukapo iinima koonyala dhawo . Ohaya longitha iipilangi mbyono hayi hongwa miiti . Ohaya ndulukapo iinima ngaashi uusikopa oshowoo iitaafula mbono hawu longithwa unene kaantu yomoondoolopa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. Iimaliwa ohayi longithwa ngaashi okutunga iipangelo, okutunga oopate, oosikola noshowo oombelewa dhepangelo. Ohayi longithwa wo okufuta aaniilonga, opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo.

Otu na iimaliwa oyindji ya yooloka shiikwatelela kiilongo niilongo. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha, okutya pamwe oyo mafo nenge pamwe iikukutu. Iimaliwa ayihe mbyoka oha yi longithwa okulanda iinima nenge tutye oompumbwe dhomuntu kehe eli moshilongo she moka a valelwa nenge moka tayi.

Ehangano lyoNedBank olyo ehangano ndyoka lya simana muuyuni hali gandja omakwatho kiinima ya yooloka ngaashi omausila, oosuuka noombapila dhokulongitha kokandjugo nayikwawo ya gwedhwa po.

Uuna wa adha omuntu e na iimaliwa ye, nokwa hala oku yi yalula nelalakano a vule okulongitha po yimwe, nenge pamwe a ka pungule, oheyi yalula nee opo a tale kutya omwaalu otagu tsu tuu kumwe nenge ogo tuu ngoka a hala? Oheyi yalula nee kooshimwe nooshimwe.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, ongele oyomafo nenge iikukutu. Iimaliwa ngaashi yomafo yiilongo yaEurope 5 Euro, 10 Euro, , 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro, aihe mbyoka iimaliwa yomafo .

Opuna omathigathano ogendji haga ningwa ngaashi oku matuka, oku dhana uudhano wetanga lyokoompadhi oshowo oku matuka nuuthanguthangu, ngaashi aantu mbono haya matuka nuuthanguthangu ano tutye uumbasikela, ohaya kala taya ningi omathigathano, opo ya tale kutya olye ngono naanaa dhingi ha vulu oku tondokitha okathanguthangu.

Moositola omuwanawa oshoka uuna wayi Moositola ito longo nuudhigu, Ngele owayi moositola ohamu kala muna oolaka ndhono hadhi kala dhapakelwa iinima . Kehe nee pevi lyoshinima shono sha pakelwa polaka mpoka ohapu kala puna ondando yoshinima kutya oshina ingapi ,nangoye ngele owayi moositola ohokutha ashike etemba lyoye ndono totula iinima ngoye oto tameke topakele.

Iipindi. Aantu ohaya pundike iinima oyindji yomaludhi gi ili nogi ili iikutu, iipundi, iitaafula, oosikopa, oongoma nayilwe. Ayehe mboka taya pindike iipundi mboka oyena elalakano limwe alike lyoku imonena oshimaliwa yo yavule oku ikwatha moompumbwe dhi ili nodhi ili noshimaliwa shoka.

Ehumo komeho sho lya thiki aantu ohaya yalula iimaliwa koonyala ndele etaye endululamo nokashina hono haka longithwa okuyalula nako iimaliwa. Omuntu shampa amana okuyalula koonyala ohe endululamo ihe noka shina hoka opo kemu kwathele a vule oku kwashilipaleka kutya omwalu ngu amona koonyala ogo tuu tagu monika koka shina.

Omatyofa oyo iipundi ndjoka hayi longithwa okukutumba unene momagumbo ngoka geli pamuthika gwandoolopa. Omatyofa ohaga longwa kaantu mboka yena uunongo yewiilongela okuza kiiputudhilo yopawungomba opo yavule okweetapo omatyofa ngaka oha yeetapo née omatyofa ngawo eteye galanditha okwiimonena iiyemo.

Bank Windhoek olyo ehangano ndyoka hali vulu okuyakula aantu pomahala gi ili nogi ili. Uuna waadha aantu ye li komahala ngaashi komikunda hoka aantu haya londo oolefa nenge haya ende iinano iile opo ya kathike kiitaasi yomahangano ngaashi gombaanga ndjika. Aaniilonga oha ya yi momikunda moka opo ya kagandje omayakulo ga yooloka kaayakulwa yawo.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka hayi longithwa unene momagumbo gaahumi ano momagumbo ngoka gopamuthika gopandoolopa . Omatyofa ohaga longwa nee kaantu mboka yena uunongo yewu idheulila okuza kiiputudhilo yopombanda.

NedBank ombanga ndjoka tayi adhika mo Namibia, no yili tayi halele aaNamibia ayehe omumvo omupe gwa yambekwa osho wo omasiku agehe gomatango omanene, ya tyapule omasiku ngoka nenyanyu.

Iimaliwa oya yooloka shi ikwatelela kutya iimaliwa mbyono oyo shilongo shini. Yimwe ohayi kala nee ya thaanekwa aaleli, po opo nee hatu mono eyooloko kutya omuleli nguno a thanekwa huno ogo shilongo shini, no hatu tseya nee kutya oshimaliwa shoka osho shilongo shini. Tatu shi tseya okuziilila kethano lyomuleli ngoka a thanekwako.

Moombelewa ndhoka hadhi gandja omayakulo gi ili nogi ili ohamu kala muna omuyakuli ngoka ha kwathele aantu mboka ya pumbwa omakwatho ngoka haga gandjwa kombelewa ndjoka. Ohamu kala nee ta mu monika nawa.

Ngele owi iyadha wu na edhiladhilo lyokuya koshilongo shi ili to zi moshilongo sheni, iilonga ongaashi naanaa tu shii sheni kutya ihayi longitha iimaliwa yimwe ayike. Ano uuna to yi koshilongo shilwe shi ili kala wa kwashilipaleka kutya owu na okulundulula iimaliwa yoshilongo sheni miimaliwa yoshilokngo hoka to yi.

Iihongomwa yo miiti. Miiti ohamu hongwa iinima oyindji ya yoolokathana ongaashi nee iitafula, oosikopa, oshowo omatyofa ngono haga longwa miipilangi, mbyono hayi hongwa wo momiti. Aantu mbono haa hongo iinima mbyono, ohaye yi landithapo nelalakano ya imonene iimaliwa. Yo ya vule oku ikwatha moompumbwe dhi ili nodhi ili.

Opena oostola dhopaumwene noshowo dhepangelo. Oostola ngaashi dhopaumwene ihadhi kala oonene lela, onkene ohamu adhika mu na iinima iishona shi ikwatelela kutya omunangeshefa ngono okuthike peni nokwatameka okungeshefa omvula yini?

Opuna oostola dhimwe ndhoka hadhi landitha oongaku oshowo oondjato dhakola. Oondjato noongaku ndhono ohadhi kala unene dha longwa moshipa. Aantu ohaa yi nduno koostola hoka ya ka lande oongaku osho wo oondjato dha kola.

Koositola yedhina Nictus okuna ofanditha yekopi lyokolusheno olya li lyina oodolla omathele gaheyali nooranda omulongo noogoyi ngaashingeyi otali a dhika ashike koodolla omathele gantano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yo Nedbank oha yi gandja omakwathelo kaantu mboka ha ya ningi omathigathano ngaashi okumatuka nokathanguthangu .ohayi gandja nee omakwatho guumbidja mboka omuntu tavulu oku kala azala uuna ta matuka nokathanguthangu ke hoka pethimbo lyethigathano

Ope na aantu ye na omaunongo ogendji. Yamwe oye ga ilongela kiiputudhilo yopombanda, yo yamwe oya valwa ashike ye na uunkulungu mboka. Aantu mbano ohaya vulu okukala ye na uunongo wokunduluka po iinima miiti. Taa nduluka po oombete dha hongwa miiti tadhi monika nawa.

Opuna iipundi oshowo iitafula mbyoka hayi hongwa okuza miiti. Iipundi mbyoka ohayi hongwa nelalakano yivule okulandithwa, opo aantu yiimonene iiyemo, yo yavule okwiikwatha moompumbwe dhimwe dhi ili nodhi ili.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokunduluka po iitafula, iipundi osho wo oosikopa nomatyofa ngoka haga vulu okulongithwa momagumbo go pamuthika gwandolopa. Aantu mbono ohaya kala ne yena uunongo mboka yewu kutha kiiputudhilo yopombanda nenge yavalwa nuunongo mboka.

Opuna uudhano owundji wayooloka mbono hawu ningwa omathigathano, ongaashi nee okutondoka, okuumba oongonyo, osho wo okumbwida omeya, aantu ohaa ningi nee kutya ngu asindana oye tuu tatoolapo shoka anuninwa.

Ehumokomeho sho lyathiki, aantu ohaya longitha uushina wokuyalula iimaliwa . Uuna omuntu wamana okuyalula iimaliwa koonyala , ohe endululamo kokashina opo akwashilipaleke kutya omwaalu ngono amona koonyala ogwo tuu guli kokashina . Shino ohashi kwathele opo omuntu kaapungule nenge kaayalule omwaalu gwiimaliwa gwapuka.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku isindanena oondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali nantano koomuma. Nenge oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku sindana uulityatya woondola omayovi gaheyali, mbono to vulu oku longitha oku landa iinima moositola kehe oku ziilila kehangano lyombaanga yaNedbank akuke.

Omiti odhasima oshoka aantu oha ya vulu oku dhi teta e taya hongomo iipilangi . Iipilangi ohayi longithwa oku e tapo iipundi, iitaafula ,oombete oshowo oosikopa.

Oweshi tseya tuu kutya otovulu okulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana opo wi ilandele eshina lyoye lyokuyoga. Olili kombiliha nayi kwali li na oondola omayovi ga hetatu omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi ,ngashingeyi ota li adhika ashike koondola omayovi ga heyali omathele ge li omugoyi nomilongo omugoyi no mugoyi .Shi ninga nena oompango nomalandulathano opo dhili.

Otuna oostola dhono hadhi landitha iipumbiwa oyindji yomomagumbo ya yooloka. Aantu ohayayi nee koostola hono opo yaka konge shoka ya pumbwa, okutya ngaa pamwe iikutu nenge pamwe iikulya.

Esimano lyomiti Omiti ohadhi tetwa ndele ta mu hongwa iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa nee okundulukapo nenge oku pangela iipundi, oombete, oosikopa, iitafula nosho tuu. Iinima ayihe mbyono hayi hongwa miipilangi ohayi vulu oku landithwa ndele omuntu ti imonene iiyemo.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha oka kalata koye kombaanga yopashigwana opo wukalande eshina lyo ye lyoku yoga kositola yedhina Nictus. Eshina olya li lina o$8329.00, ngashingeyi ota li tya ywa ashike koo$7999.00.

Esimano lyomiti omiti odha simana oshoka oha dhi vulu okutetwa po ndele ta mu hongwa iihongomwa mbyono ha yi eta po iinima ta yi vulu okulongithwa ngaashi iipundi, iitafula oshowo oosikopa.

Opuna aantu yamwe yena uunongo woku honga iipundi niitafula okuza miiti , ohayeyi hongo née nawa niihongomwa ndhjika oha ye yi landitha po uuna yahala okwiilandithapo.

Aantu oyendji una wa adha yeli moositola nenge taya talatala iinima moositola ihaya kala ashike yena iimaliwa pethimbo olyo tuu ndoka ando ya kale taya landa ,Ashike yamwe ohaya yi mo ashike opo ya katale oondando dhiinima opo una ya mono iimaliwa taya galuka nee ya lande iinima yawo mbyoka ya mona nale.

Shampa wa adha aantu yeli moositola nenge tutye momahala ngono goma landithilo ohaya kala taya ende ya nyanyukwa taya tala iinima yawo osho wo oondando dhawo. Uuna yena iimaliwa ohaya galuka nduno, taya galukile pomahala mpono opo yavule oku landa iinima yawo mbyono yali ya mona nale.

Uuna wi iyadha wuli moVenduka ashike owa pumbwa eyakulo oku ziilila kombaanga yaNedbank, kwatathana na me Marth yaNegonga kongodhi yonomola hetatu yimwe omilongo ne nayimwe, oonola yeli yaali, oyimwe nontano nomugoyi nenge nola hamano yimwe mbali omugoyi ntano mbali heyali ohetatu nombali.

Omiti odha simana oshoka ohamu hongwa iipilangi. Iipilangi ohayi landithwa moositola. Aantu ohaya landa iipilangi ya katunge oondunda dhawo. Yamwe ohaya landa iipilangi ya ka pangele oombete, oosikopa oshowo iipundi.

Omiti odha simana oshoka ohamu hongwa iinima yayooloka ngaashi iipundi , iipilangi, iitaafula oshowoo oosikopa. Iinima aihe mbyono ohayi vulu okulandithwa. Aantu opo yavule okukalongitha momagumbo gawo.

Aantu ohaya longo nuudhiginini, opo yi imonene iimaliwa. Uuna ya mono oondjambi dhawo ohaya gongele iimaliwa yawo e taye ke yi pungula nelalakano, opo kaaye yi longithe po ayihe. Ohaye yi pungula, opo ya vule okuke yi longitha uuna ye ki iyadha ye li mompumbwe yoshimaliwa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. Iilongo ohayi longitha iimaliwa yawo okufuta aaniilonga, okutunga oombelewa ndhoka dha pumbiwa moshilongo.

Ehumo komeho sho lyathiki olye etelela uutekinolohi owundji, nomo ngaashi ngeyi aantu ihaya yalulawe iimaliwa koonyala ngashi nale kwali hashi ningwa onga omukalo ndjigilile. Aantu ohaya longitha uushina mboka omuntu hatulamo ashike iimaliwa kokashina taka yalula kukokene, etakaka gandja omwaalu ngoka ihagu puka nande nande.

Aantu oye na omikalo odhindji dhono dhono haya longitha opo ya vule oku imonenamo iimaliwa. Mongaashingeyi aantu ohaya Kongo omahala mpono taya vulu okulandithila iinima yawo yo ya mone mo iiyemo oyindji.

Esimano lyomiti. Omiti ohadhi vulu okutetwa, ndele aantu taya hongomo iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa ne okupangela iipundi, iitaafula noosikopa.

Uuna wa adha aantu taya ende moositola noshowo momahala ngoka gomalandithilo haayehe haya kala ye na iimaliwa koomuma, opo ya lande ethimbo ndyoka. Yamwe ohaya kala ashike taya tala oondando, opo uuna ya ka mona iimaliwa ohaya ka galuka nduno taye ya ya lande iinima yawo mbyoka ye yi tala nale kutya oyi na ooingapi.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa moompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okutunga oosikola, iipangelo, oombelewa dhepangelo nodhopaumwene osho wo okufuta aaniilonga.

Esimano lyomiti. Omiti odha simana, oshoka ngele dha tetwa po ohamu zi iinima mbyono hayi hongwa mo, ngaashi iipilangi mbyono hayi longithwa okupangela iipundi, iitaafula oshowo oosikopa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mpoka hayi longithwa. Nongele owaadha wahala okuya koshilongo koNigeria tozi moNamibia owuna okulundulula iimaliwa yaNamibia, toyi lundululile miimaliwa yaNigeria opo wuvule okukeyi longitha.

Kehe oshimaliwa osha simana moshilongo shasho, ngaashi iimaliwa yoshilongo shaTanzania oya adha pomayovi gatano, ashike moNamibia oshimaliwa oshinene shefo omathele ge li gaali. Iimaliwa ayihe mbyono ohayi longithwa owala okukwathela oshilongo ngaashi okufuta aaniilonga nokutunga iinima yoshilongo.

Moositola adhihe kutya nee oondhoka hadhi landitha iikulya, iizalomwa, Iitungithi nenge pamwe oshike .oositola adhihe ohadhi kala dha pakelwa nawa opo omulandi atseye kutya oshinima shono oshina ingapi.

Iimaliwa uuna yaningi oyindji aantu ohayeyi manga nuukenya mboka hawu manga iimaliwa. Ohayeyi manga opo kaayi halakane. Nuuna tayeyi humbata nuupu, oshoka oyili melandulathano.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta aanilonga yepangelo oshowo mboka yo paumwene. Iimaliwa ohayi longithwa wo okutunga iipangelo, ooskola, oostola oshowo oombelewa ndhoka dhi na okulongithwa moshilongo moka.

Ombaanga ya Venduka ohayi gandja omayakulo ngaashi oku patulula okambo koye koku pungula , nuna weki yadha wuna nenge oshituthi shoye iho kwatakwata ohoyi ashike wuukilila eto ka talakako oshimaliwa shoye shoka wali wapungula.

Opuna iitaafula osho woo iipundi mbyono hayi kala ya hongwa miipilangi. Ano iipilangi ohayi hongwa momiti ndhoka hadhi tetwa . Etadhi hongwa iipilangi mbyono hayi longithwa oku eta po iipundi osho woo iitaafula. Aantu ohaye yi landitha nee kwaamboka ye yi pumbwa.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yotango yopashigwana otayi vulu oku kupa omukuli, opo wu vule oku humitha komeho ongeshefa yoye yuunamapya nuunimuna. Shi ninga nena, okombaanga yaFNB akuke, oompango nomalandulathano opo dhili.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yopashigwana opo wuvule okulanda iinima? Inda kostola yoNictus wukiitoleleko ekopi lyoye lyokolusheno kombiliha lela. Ndyono kwali lina oondola omathele gaheyali nomulongo nomugoyi ashike paife otali tyawa koondola omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yoFNB opo wiilandele eshina lyoye lyokuyoga, ndjono lyali li na oodola dhaNamibia omayovi ga hetatu, omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi. Ngashingeyi otali tyawa ashike koodola dhaNamibia omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Shininga nena, oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga yaFNB oyi na iitayi tayi adhika moshilongo ashihe. Okutumbula po iishona, iitayimbaanga mbika otayi adhika moondoolopa yaShakati, Oshikuku, moKeetmanshoop, mOtjiwarongo nosho tuu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho, iimaliwa ohayi longithwa okutunga omagumbo, okutunga oosikola , osho woo iipangelo noombelewa dhepangelo. Iimaliwa ohayi longithwa ishewe okulanda iikulya momagumbo nosho woo iizalomwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa iikukutu oshowo mbyoka yomafo. Opuna iimaliwa iiyelele oshowo mbyoka yina omalwaala, iimaliwa ayihe mbyoka oyina oshilonga oshoka ohayi vulu okulongithwa moompumbwe dhaantu. Ngaashi iilongo ohayi longitha iimaliwa okutunga iipangelo, oosikola oshowo okutunga oopate.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku longitha okakalata koye koombaanga yotango yopashigwana opo wu lande iitakaleko yoye? Oya li yi na omayovi geli omulongo nayimwe, omathele ge li omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Ashike paife otayi toolwa owala komayovi omulongo, omathele omugoyi nomilongo omugoyi.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe odhindji. Ngaashi okulanda iipumbiwa yomegumbo mwa kwatelwa iikulya, iizalomwa nayilwe. Opo nee wuyi imonene owuna okukonga iilonga eto kala to futwa opo wu mone iimaliwa yoye.

Iimaliwa Iimaliwa oyi na oshilonga monkalamwenyo yomuntu. Opo nee omuntu wu mone iimaliwa owu na oku konga iilonga eto kala to futwa ondjambi yoye. Oho pewa nee ondjambi yoye ndele eto ka landa oompumbwe dhoye niimaliwa yoye mbyoka.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga oosikopa, Iipundi noshowoo iitaafula. Ohaye yi hongo okuza miiti . Uuna ya hongo iinima yawo mbyono , ohayeyi landitha opo yavule okwiimonena iimaliwa .

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho okutya oyomafo nenge iikukutu. Iimaliwa ohayihe mbyono ohayi longithwa okukandulapo omikundu ngaashi okufuta iipangelo, ooskola nayilwe. Iimaliwa ne yiilongo mbyono oya yooloka moongushu ano tuye oondjundo dhawo kadhi thike pamwe.

Moositola ohamu kala tamu monika nawa oshoka ohamu kala mwapakelwa nawa muna oolaka mwapakelwa iinima shiikwatelela kutya olaka ndjika oyomeya, olaka ndjika oyiikunwa ngaashi oonanate nenge pamwe to adha puna pamwe olaaka dhoothewa.

Opuna aantu mboka yena omaunongo goku honga nenge goku nduluka po iipundi osho wo iitaafula okuza miitenda nenge miipilangi. Iipundi ayihe mbyono ohayi longithwa oku kuutumba osho wo iitaafula ohayi longithwa oku tenteka iinima mo magumbo. Aantu yamwe ohaya hongo nee iipundi mbika osho wo iitaafula nelalakano ya landithe yo yi imonene iisimpo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Opuna iilongo mbyoka yina iimaliwa ya adha komayovi oogatano ashike itayi yelekwa niimaliwa yiilongo iikwawo ngele otashiya kondando nenge tutye kongushu. Iimaliwa ayihe nee mbyono oyina oshilonga, oshoka ohayi longithwa kaantu yomiilongo mbyoka ngaashi okufuta oosikola dhuunona, oku futa iipangelo, oku landa omalukalwa noshowo oku landa iiyenditho.

Opuna aantu mboka yena ontseyo yokuhonga nenge yokupangela iipundi oshowo iitafula ngaashi omashofa, naambyoka wo hai longithwa momagumbo gopamuthika goshinanena. Iipundi mbyono ohayi pangelwa nee nelalakano aantu opo ya landithe ya imonene iiyemo, nenge ya ka longithe momagumbo gawo.

Ombaanga ya bank windhoek ohayi gandja omakwatho kaanasikola osho woo omahangano gamwe gi ili ngoka taga pumbwa omakwatho, unene tuu ngaashi koosikola ohayi oo olosa ndhoka hadhi longithwa unene kaanasikola mboka yeli momi zalo nosho woo omatete ngoka haga telekwa momeya omatalala.

Iimaliwa oyasimana komuntu kehe oshoka ohayi vulu okulongithwa okukandula po omikundu odhindji ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa osho wo okufuta aaniilonga.

MoNamibia otunamo iimaliwa yomafo oshowo iikukutu, iimaliwa mbyoka olundji oha tuyilongitha okulanda opumbwe dhetu oto vulu wo okulongitha iimaliwa wukalande egumbo lyoye nenge oshenditho shoye oto vulu wo wulongithe oshimaliwa wulande iikulya yomegumbo, iizalomwa osho wo oku futa osikola niipangelo.

Moositola kehe oha mu kala mu na oolaka, mpono hapu kala opo pwa pakelwa iinima yi li melandulathano na ohayi kala tayi monika nawa. Ohapu kala nee pwa tulwa oondando dhiinima opo aalandi yatseye kutya oshinima kehe oshi na ingapi.

Iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa ohayi pangelwa kaantu mboka ye na ontseyo ye yi ilongela nenge ya shitwa ashike ye na ontseyo ndjoka. Oha ye yi nduluka po nelalakano lyo ku yi landitha po, yo yi imonene iiyemo.

Moositola ohamu kala muna aayakuli mboka haayakula aalandi. Uuna omulandi tayi mositola ohayi ndee ta kongo shoka a pumbwa nongele keshi wete nenge ke wete kutya oshi na ingapi oha pula nee omuyakuli ngoka a tulwa mositola moka a kale ta yakula aalandi noha gandja uuyelele awuhe mboka wa pumbiwa.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga ndjoka yotango yopashigwana, ano First National Bank? Opo wu vule wu kale wa ilandela oonuutalala yoye yokutalaleka iinima yoye megumbo. Oyali yi na N$8399, ngashingeyi oyi na ashike N$7899.

Uuna wa adha aantu ye li moositola ohaya kala taya kongo iinima yawo kehe gumwe oku na shoka e endela. Nuuna ya mana oku yi koonga ohaya kala ye li momikweyo yuuka peshina mpoka opo hapu ningilwa omafutilo. Kehe gumwe oha futu nee iinima ye e ta yi nayo kaandjawo.

Ombaanga yaVenduka otayi adhika moshilongo shaNamibia ashihe. Otayi adhika unene moondoolopa ngaashi tadhi landula Otjiwarongo, Oshifo, oSwakop, Oshakati oshowo Ongwediva.

Ombaanga yaNedBank otayi kutseyithile kutya patulula okakalata koye nena kaninge kolwaala lwoshingoli eto imonene ompito yokusindana oodola dhaNamibia omayovi gatano koomuma koshitayi shaNedBank akuke.

Moositola ohamu kala muna oolaka dha pakelwa iinima tayi monika nawa. Ohhadhi kala ne dha pakelwa shi ikwatelela kutya olaka ndjiya oyina iikulya, ndjiya oyina iikunwa, nenge pamwe ndjiya oyina oothewa noombiga, noshotu.

Otuna omaludhi ogendji goositola ndhono hadhi landitha iinima ya yoolokathana. Pu na oositola ndhono hadhi landitha iitungithi, pu na ndhoka hadhi landitha iizalomwa oshowo iilongithomwa yopomalugo ngaashi oombiga, oshowo ndhoka hadhi landitha iikulya. Oositola adhihe ndhono ohadhi kala dhi na oolaka hadhi kala dha pakelwa nawa iinima.

Opu na oositola ndhoka hadhi landitha iipundi noshowo iitafula mbyono ya longwa miiti. Iipundi mbyono niitaafula ohayi kala ya tulwa omalapi omawanawa, taga monika nawa, ngono kohi yago haku kala ku na omafulafula, opo omuntu uuna a kuutumba ite ehama kiikuutumbitho oshoka oshipundi osha longwa miipilangi mbyoka hayi vulu oku ehameka omuntu.

Ehumokomeho sholyathiki aantu ihaya yalulawe iimaliwa koonyala ngaashi nale , natango ohaya yalula ngaa koonyala ndele inashi fa nale . Mongashingeyi ohaya yalula yeli mekwatathano nekwathelo lyuushina mboka wandulukwa ano okukwathela okuyalula iimaliwa . Omuntu oha yalula tango koonyala ,ete endululamo nokashina opo akwashilipaleke kutya omwaalu otagu tsu kumwe.

Esimano lyomiti, omiti odha simana oshoka ohadhi vulu oku tetwa po ndele tamu hongwa iipilangi. Iipilangi ohayi vulu oku longitha oku pangela iipundi oshowo iitaafula. Ohayi vulu wo oku longithwa oku pangela oombete noosikopa. Iinima ayihe mbyono hayi longwa miipilangi ohayi vulu oku landandithwa ndele aantu tayi imonene iimaliwa.

Mositola kehe ohamu kala muna omashina mpono opo hapu ningilwa omafutilo kaantu mboka taye ya okulanda. Aantu haayehe hayeya moositola yena iimaliwa, yamwe ohaye ya mo ashike ya tale oondando kutya iinima oyina oondando oongapi yo ya vule okugaluka nale uuna ya mono iimaliwa.